Barka da war haka wannan dai mata ne da yaranta guda biyu akan babur da dukkan alamu ko za su unguwa ko sun taho daga kasuwa dan ga su ɗauke da shuɗiyar ledansu a jikin babur dinsu. Babban ɗan na gaban babur din yadda shi karamin ɗan an goye shi a baya har da majanyi ga shi nan dai sun wuce wani shago da yake guntse da sanda goge ƙasa. Ga dai alamun jan ƙasa ne a gurin kuma babu alaman kwalta a inda suke tafiya. Babu kallabi a kanta kuma ɗan gaba kamar ɗa namiji ne, amma na bayan ba ni da tabbaci don dai ga shi dai a kan zai iya nuna alama ko mace ce ko ɗa namiji ne aka bar masa gashi

Mata ce durƙushe a gabaninnta ke miƙa gaisuwa yayin da shi kuwa mijin cikin farin ciki far'a yake amsa gaisuwar matan tasa da dukkan alamu wannan mata da miji ba yara ba ne, Yadda yake nuna girmama namiji girmama maza ba lallai ne ko ke yarinya ce ko sabon aure dabi'a ce da ya kamata mata ke yi har ƙarshen rayuwarsu. Saboda duk girman mace tana ƙarƙashin ikon mijinta ne, kuma tabbas da alamun waɗannan ma'aurata biyu su nuna cewa so baya tsufa ga su nan cikin farin ciki tana gaishe shi sanye da rigarta da koriyar zanenta da rigarta ga ta da kallabi a kanta su kuwa mijin ya sha shuɗiyar wandonsa da ko kuma koren wandonsa saye da takalmomi a ƙafafunsu alamu ya nuna gidan na su ba gidan zamani ba ne don ga jan bulo nan ya fito yayin da falastan ya kankaru ga wata koriyar ciyayi kadan a kusa da su.

wannan hooton na ɗauke ne da wata maata da take kaasuwancinta da kwalekwalee ga dukkan alamu kaasuwancin nata tana yin shi ne a harkar robobi kama daga kofunayee roban wanke hannu roban zuba abinci roban wanke-wanke roban wanka roban da za a wanke jaariri in an aiheeshi hadda kuma wata 'yar roba da ake ce mata bilki-tsiraara inda yawanci masu sayad da abu ke amfaani da ita don ya fi nuna me ke cikinta tana nan ne dai robar fara sal inda yaka ɗauke inda in kaa sa koomi ake gani a zahiri kama da gyaɗa soyayya awara kantu da dukkan dai abin da dai ake saidaawa irin na gargajiya ga dai matar tana tuƙa wannan kwalekwalen nata me sanye da riga da zanii da kuma hula a kanta ga wasu kwalekwalen acikin kogin dukkan alamu unguwan da take baabu ƙasa sai wannan kogin duk gidajen naa sama da wannan kogin ga ciyayii da suke fitowa acikin kogi

Bukunkuna na al’adu da yake wanzuwa a ƙasar Ghana. Bukukuwan kashi-kashi ne, da suke yi a al’adance. Farko dai suna gudanar da biki ne mai suna ‘Homowo’ wanda ake yin shi a ƙasar Akara. Shi ko wannan bikin yana ƙunshe ne da bikin shuke-shuke da kuma kamun kifi. Ana yin wannan biki ne a watan Mayu. Bayan wannan biki ‘Homuwa’, akwai wasu bukunkuna da suke yi. Kaɗan daga ciki akwai wata biki da suke kiran ta da ‘Bakatuwa’; da kuma akwai wata biki da suke yin ta sunanta ‘Asafotuwa Fiyam’ a watan Yuli zuwa Agusta. Shi wannan bikin shi kuma ana yi kaɗe-kaɗe ne da raye-raye. Shi kuwa wannan biki ‘Fokatuwan’ ana yin shi ne ƙarshen kammale shiki da kamun kifi; sai kuma akwai wani biki da suke yi ana ce mata ‘Aguwa Fetuwa Afaye’. Wato shi wannan biki, suna yin shi ne a watan Satumba, a wani garin daban da Akra. Wa`yannan bukunkunan suna faruwa ne a yanki daban-daban a garin Ghana. Wato ba a ƙasa ɗaya, ko gari ɗaya ko sashe ɗaya ake wannan bukukuwan ba. Bukukuwan ne kashi-kashi kuma gari-gari a wannan ƙasa.

Me yasa ake da mabanbantan addini? Addini ya rabu kasha-kashi, akwai addinin da su ba ma su yarda da abun bauta ba, su dai kawai sun fi yarda da abun da dai kawai ba sa kallo. Akwai kuma yaren addinin da su ke bauta ma wani gunki me suna botalshi, wannan adinin gunki suke bautawa kamar yadda za ka sha tsammani a harkan kuɗi ko kuma soyayya nan ka samu akasin haka, kakan ji ba daɗi ko kuma karaya a zuciya. To, haka wannan addini yake se kuma akwai wani addini da su kuma abubbuwan bautansu ba guda ɗaya ba ne suna da abubuwan bauta kasha-kashi, kala-kala a wannan addinan masu bauta wa gumakai da yawa. Akwai na ƙasan Indiyu inda suma abun bautansu kasha-kashi ne gumaka kuma kala-kala, se kuma akwai bautan da su sun yarda da cewa abun bauta guda biyu ne, wani addinin kuma ya yarda da cewa abun bauta guda ɗaya ne, ba baya koma haka wani addinin kuma shi abun bautan nasa rana ne ko wata ko kuma kogi, akwai addini dai kasha-kashi.

Lokaci yayi da Atiku da muƙarabansa su daina suka a kan gwamnati na Ahmad Bola Tinubu. Tun lokacin da Atiku tsohon shugaban mataimakin shugaban ƙasan Najeriya wato Atiku Abubakar ya faɗi a zaɓan da bai samu ya ci nasara na zama shugaban ƙasa ba, tun lokacin da ya faɗi a zaɓan yake kai sukan gwamnati akan Tinubu. Da yake cewa Tinubu yana ganawa 'yan Najeriya azaba. Yanda yake sa 'yan Najeriya cikin ƙunci, da tsanani, da rashin wadata, da rashin abinci, har yake cewa cutar ta sa har yayi yawa. Mutane ke kiran da cutan ko wahalan dirty wahala. Sai dai tsohon mataimakin shugaban ƙasan Najeriya Atiku Abubakar tun lokacin da ya faɗi a kan takaran zaɓensa yake Allah wadai da yanayin da Tinubu wato shugaban ƙasan Najeriya Atiku Abubakar Bola Ahmad Tinubu inda yake ta sukarsa. Ganin sukar ya yi yawa ya sa Tinubu ya ɗaura matakan tsaro mai tsanani kan cewa duk wanda ya sake sukansa zai iya ɗaure sa ko kuma ya kaisa ga hukuma a masa hukunci tsakaninsu.

Kayan cinikin kasafin kuɗi. Shin kana wahala da damuwa ga mai da kuɗi? Ya za ka tattali kuɗin ka? Kuɗin ka na saurin ƙarewa? Ya kamata kasan yanda za ka kasafta kuɗinka zuwa gida biyu. Na farko ciyarwa na wata wata, sai kuma akwai tanadi, a ciyarwa na wata wata akwai muhimmai, akwai tsaro, akwai kyaututtuka, akwai kuma bayanan martaba. An kasafta shi izuwa gida biyar kenan, da kuma burin da ake so a cimma na dole na muhimman akwai abinci, sutura, muhalli, sai kuma akwai tsaro, da kuma akwai yin tanadi kamar yin gida, sana'a ya za ka inganta rayuwanka. Sai kuma akwai wani kasafi ko kuma ciyarwa na wata wata ko kuma tanadi da y atafi da kyauta, kyauta ga masoyanka, yanuwanka, maƙwabtanka duk ya kamata shi ma ka tsara shi. Sai kuma akwai kasafin da za ka yi don a kan abincin dare ne irin na fita na shaƙatawa, motsa jiki, gyaran jiki yin walwala, fita shan iska. ya kamata kuma ya zama mutun yana amfani ne da fasaha mai cigaba wajen yadda za ka na tanadin kuɗinka ba tare da ka sha wahala ba.

Nuna kula ga 'yan uwan juna. Nuna kula yana ɗauke ne da ka damu da wani ko kuma ka taimaki wani da ka ga yana cikin halin neman taimako. In har ba ka taimakon mabuƙaci kai ma babu wanda zai taimake ka. Kuma babu wanda zai tausaya maka. Fahimtar juna na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da yake ƙunshe a mu'amalarsa ma musamman ma ga iyalai mazaje, su nuna kula da tausayawa ga matayensu, haka matayensu su nuna tausayi da kulawansu a mazajensu, haka ma ga'ya’yansu. Ganin haka 'ya'yan ma zai sa su taso cikin ƙaunan juna, kula da juna, duk wani ko ba a gida bane ko a waje ne ka ga wani yana buƙatan taimako, hanzarta ka taimaka ma shi kaima baka san randa kai ma za ka buƙaci taimako ba. Farin cikin wani ya zama farin cikin ka, haka ilahima baƙin cikin wani ya zama baƙin cikin ka. Zamantakewa na daɗi a yayin da aka samu fahimtar juna da kula da buƙatun juna. Samun wuri na nishaɗi ko kuma irin wajan fulawowi kan sa mutum cikin nishaɗi. Hanzarta ka dinga ziyartan wuraren nan ga abokan zamanka, 'yan wajan aikinka, iyalanka, don samun iska da wadatar zuciya. Shi dai wannan faifai na ƙunshe ne da yanda ake kula da juna, abubuwan da za a yi domin nuna wa juna kulawa, nuna wa juna kulawa yana da matuƙar muhimmanci a rayuwan ɗan Adam baki ɗaya.

Barka da dawowa, suna na Victoria Bondicover, masana a kan ilimin kimiyya. Yau zan faɗa maku abu guda goma na sanyay lamari, z aka iya bayan dawowa daga aiki. Ko da ka yi nasarar samun aiki ba abu ne mai sauƙi ba, dole z aka buƙaci sanin mai za ka yi domin samun sanyi daga gajiyar aiki. kaɗan daga cikin abubuwan da ta faɗa akwai tattaunawa da aboki. Tattaunawa da aboki na kusa da kai zai iya baka natsuwa da kwanciyar hankali, za ka iya faɗa ma shi halin da kake ciki inma na daɗi ko na ƙunci. Wannan tattaunawan zai iya s aka samu sanyi a cikin zuciyarka, har ma ka samu damar warware wannan matsalar taka. Akwai kuma irin aiki ne da z aka yi shi ne da kanka. Kamar irin taimako, z aka iya taimakon ‘yan uwanka, iyayenk, iyalanka a aikin gida ko kuma wani aiyyuka da suke yi, za ka iya samun sanyi a wannan aiki da z aka yi da ‘yan uwanka. Sai kuma jeran kaya a akwatunan ma’adanan kayaka, z aka iya ka sake duba wannan akwatunan nakaka sake kikkintsakayoyin naka, kana yi kana ɗan waƙe waƙenka, kana ɗan nazarinka shima zai iya sanyaya maka lamarinka idan ka dawo daga aiki. Akwai kuma a bincika wasu sassa na neman aiki a cikin yanar gizo, ka ƙara gyaggyara takardun. Shine kaɗan daga cikin abubuwan da Victoria Bondicover ta faɗa. ita ɗin masaniya ce a harkan ilimin kimiyya.

nau’ikan makofta daban daban yayin da ake dukan ka inkayi laifi wani makofcin shi dan kallo ne bazai ce komai ba yayin da ake dukan ka illa yakalla yayi gaisuwa ya koma wani makofcin kuma dan nema maka ahuwa ne zaita neman yafiya da a yafe maka zaita neman yafiya a madadin ka yayi ta rokon ahuwa agareka bai damu da yaji meya faru ba amma dai za’a mishi bayani bayan ya saurara zai tayaka neman ahuwa da bawa mamanka hakuri wani makofcin dan gulma ne shikawai yazo yaji mai ya faru ya tabbatar da abun da idon sa da kunnin sa sukaji sannan ya juya daga inda ya fito wani makofcin dan karawa ciwo gishiri ne zai tuna no abubuwan da yasan ka aikata ba dai dai ba wanda iyya yenka basu sanshi ba yai ta kirki rowa yayi ta farfadowa har saiya kaiga ansake dukan naka

Marƙushin farko. Masoya guda biyu rungume da juna yayin da saurayin da saurayin sai sunbatar budurwan yake yi, yana faɗin ina sonki, ina sonki. Bayan wani ɗan lokaci aka nuno dattijuwan mata ta nufe hanyar kicin domin sarrafa abun karin kumallo. Da farko dai gasa biredi tayi daga nan ta soya kwai ta haɗa da haɗaɗɗan shayi. Sai ga can an sake nuno wannan saurayin shi kaɗai kwance a saƙale da matashi a hannunsa yayin da sai sheɗan sai gizo yake masa a mafarkinsa yana masa gwalo. Ashe wannan sunbatan farkon da ya yi da dukkan alamu mafarkine. Can sai ya farka a firgice ya nufe bayi yai buroshi ya yi wanka ya shirya zuwa makaranta. Ya tattakala matakala ya sauko gurin mahaifiyarsa yana mata sai anjima ya yin da ita ko take faɗin me ya sa ba ka tsaya ka karya ba. Ya nuna mata shi dai ya yi latti sauri yake yi. Lokaci kaɗan aka nuno wannan saurayin filin break yayin da ya sake hango wannan yarinyan tafe a gaban sa saƙale da abun ratayawa a wuya wato neck tie. Yake cewa take ce masa da ya taimaka mata ya ɗaura mata a wuyan ta. Can aka sake nuno shi, shi da abokin shi. Wato dai wannan yarinya gizo take ma shi a kowane lokaci

Barko da baba ya suma a ɗakin haihuwa lokacin da budurwan shi za ta haihu. Hakan ya farune da wani mutum me suna Jaz lokacin da yake ɗakin haihuwa tare da budurwansa ya ɗumaice sosai da sosai domin halin da wannan budurwan nasa ke ciki. Ita kuma take tambayan ma’aikatan lafiya cewa za ta iya kiran mamanta, tana kiran mamanta maman ta danna waya akan ɗaukan hoto yanda da tana ganin me ke faruwa a ɗakin haihuwa lokacin da ma’aikatan lafiya suke ce ma wannan budurwan ta yi nishi saboda ɗan kan nan ya kusa fitowa yayin da wasu mutane suka ƙara shiga cikin ɗakin haihuwan. Shi kuma wannan lokacin wannan bawan Allah zai yabi ya rikice ya ɗumauce har yake so ya fita hayyacinsa gabaɗaya, ya rikice ana cikin haka to abun ya haɗu masa ne ga kwana kusan uku da be ci abinci ba, ga rashin kwanciyar hankali be dawo hayyacinsa ba, har se da ya ji an ce mata ga kan bebi ya riga da ya faɗo duniya, sora a yanke masa cibiya. To, a wannan lokacin ne ya dawo hayyacinsa ya samu kwanciyan hankali, suna nan dai suna ta murna ai santaleliyan yarinyansu me suna Riyan; inda uwan take cewa ta gode wa Riyan tana gani lokacin da baban ya rikice lokacin haihuwanta.